Ngari,e Naftira ha Wakkere Ndemri ha Wakkere Hosuki,E Waiwa Kare hado maki, Dillira Waɗowo Jahangal maki.

Tasau lotirki laiɓeteɗe irin jei zamanu, nder mai ki waɗata lotira taasaje nyoroɗe.